Abantwana abancinyane abasesigabeni sokuqala, labancane kulesigaba sakuqala bahleli phansi, bahlaliswe kakuhle, banatha uchago, kusesikolo.

Abantwana besigaba sokuqala emfundweni yangaphansi bami ngomzila. Kukhona omama ababili ababagezisa izandla. Kungaba sokuyisikhathi sokuthi badle imiphako yabo.

Umbalisi uhleli labantwana abesilisa labesifazana, bayafunda babala izingwalo kungabe kungabe kusekhaya lapha, abantwana bemakhaya bayabe bele zinswelo ezehlukenyo ngakho bayafisa ukuthi bencediswe kakhulu.

La kusemfundweni yebanga laphansi, kukhona umbalisi endlini yokufundela labantwana bahleli. Bakhanya bafundiswa okuthize ngumbalisi Bakhanya bajabule kakhulu. Abantwana bayakuthanda ukufunda, bayakuthanda lokudlala ibhola esikolweni.

Isikolo semfundo yangaphansi okutholakala abantwana abancane abasakhulayo abafundayo. Bayafunda ukubala, bayafunda ukubhala, bayafunda ukudlala ndawonye, bayafunda ibhola, bayafunda ukugijima.

Le yitanka yamanzi. Yona isiza ukuba abantwana besikolo bathole amanzi okunatha, lawo kugezi izandla lawo kusebenzisa ezambuzini zabo. Ukuze bangabanjwa yimi mikhuhlane yohudo.

Indlu yokufundela kubanga laphansi, kwezemfundo. Kulamatanka awamanzi awokuthi abantwana bathole ukunatha, bathole ukugeza izandla zabo njalo lababalisi labo bathole amanzi awokusebenzisa. Kulomgwaqo, abantwana kumele bavikelwe ezingozini zezimota.

Lezi zingwalo zabantwana bebanga laphansi abafunda ngazo, ingwalo lezi ziyabancedisa ukuba babhale umsebenzi abawuphiwa ngumbalisi baphinde babale futhi uma bebodwa.

Kusesikolo lapha. Esikolo sebangeni langaphansi. Kulezindlu zokufundela. Abantwana bagqokile izigqoko eziphosa ukufanana. Bathwele lezikhwama zokufakela ingabe umphako, ingabe ingwalo zabo zokubala.

Esikolo samfundo yangaphansi kubhaliwe imithetho okumele abantwana bayilandele, enjengokuphangisa esikolo, ukuzihlonipha, ukuhlanzeka, ukungalwi labanye, ukuhlonipha ubukhokheli besikolo.

Isikolo semfundo yaphansi. Indlu le kuphekelwa khona ukudla kwabantwana abasebangeni lokuqala, esigabeni sokuqala.

Abafana ababili abangabantwana besikolo bagqoke amayembe ayisibhakabhaka. Badlalisa isigxingi mfanekiso sabo, yiso abafunda ngaso bayenelisa lokudlala imidlalo yabo abayithandayo.

Abantwana abasebangeni laphansi, abagoqela abafana lamankazana kukhanya balomdlalo thize abawenzayo. Kungabasesikolo kumbe kungabakusenkonzweni. Abantwana bayafundiseka kakhulu njalo bayayithanda imidlalo enje ibaletha ndawonye.

Ogogekileyo uhlezi esitulweni esilamavili. Isitulo lesi siyamncedisa ukuba ahambe kangcono ,mhlawumbe ngumntwana wesikolo uyenelisa ukuba afike esikolo afunde njengabanye abantwana.

Isikolo semfundo yangaphansi kufunda abantwana abancane laba khudlwanyana kulezi zindlu zokufundela kukhona njalo umduli oyenza bavikelekele emphakathini

Imuli enkulu ifanekisiwe emdulini, kudwetshiwe umama, ubaba umnewethu lodadewethu lomamdala lobamdala, logogo lokhulu.

Isikolo semfundo yebanga eliphansi okufunda khona abancane besigaba sakuqala kuze kuyefika ebangeni laphezulu. Kukhona indlu yokudlalela abantwana betshelela ukuze bakholise.

Leli ibhakani litshengisa ibizo lesikolo sangaphansi kwezemfundo. Abantwana badwetshiwe abangabafana labanga mankazana bagqoke umbala ofanayo.

Umntwana wesikolo semfundo yaphansi uhleli phambi kwesigxingimfanekiso uyabala ukhangele umfanekiso ukuze ahambise okucijisayo.

Umntwana wesikolo osebangeni eliphansi lemfundo uloba inombolo umsebenzi lowu bawuphiwe ngumbalisi ukuthi bayewubhala ngekhaya ugqoke ijesi eluhlaza.

Esikolo semfundo yangaphansi kulabantwana abangabafana lamankazana basendlini yokufundela, kulezitulo lamatafula okuhlala lokuba babhalele phezulu.

Abantwana abangabafana lamankazana abesikolo yemfundo yaphansi bagqokile iziqgoko ezifananayo bamile ngemizila badlala imidlalo kungabe kukhona umbalisi phambili kwabo obakhokhelayo

Isikolo semfundo yangaphansi sihle kulotshani obuhle. Kulezindlu zokufundela. Abantwana bagqoke izigqoko ezifananayo ezesibhakabhaka. Bayahamba hamba baqonda esangweni.

Leyi yitanka yokugcina amanzi. Lindawo le ikhanya kuyisikolo esingabe kusemfundweni yaphezulu kumbe eyangaphansi. Amanzi ayimpilo, amanzi ayasivikela emkhuhlaneni eminenginengi enjengesihudo.

Lowu ungabe ungumthombo owagejwayo, ungabe usesifuleni noma ngekhaya. Wona uyabe ugobhoza usukela phansi. Kuyeneliseka njalo ukuthi kube lesivalo ngemva kokukhelela kulo umthombo. Amanzi aqakatheke kakhulu ngoba ayimpilo.

Abantwana abebanga laphansi bayakuthanda ukudlala ngoba kuyakhaliphisa njalo kwenza babe ndawonye badle lomphako futhi bendawonye abantwana bayakuthanda lokugeza lokugqoka kahle.

Abantwana besikolo abemfundo yangaphansi bayadlala, bayabhoda bhoda abantwana bayakuthanda ukudlala ngoba kuletha ukuthula kibo njalo benelisa ukudlala ngokubambana.

Lendawo ikhanya yisikolo sebanga lemfundo yaphansi kukhona izindlu ezimbalwa ezokufundela. Kukhanya kuhlanzekile kuthanyeliwe kukhanya bekusina izulu, kukhona lezintaba ezikhanya bucwadlana.

Abafana asebekhulakhulile abangabe besemfundweni zemakolitshini bagqoke ngokufanayo okuyisibhakabhaka kukhanya kulomtshina abawulungisayo. Bangabe befundela ukulungisa izimota.

Umfana lo ufundela ukulungisa izigxingi mfanekiso ufunda ekolitshini uhleli phambi kwakhe sikhona isigxingi mfanekiso asilungisayo.

Abantwana besikolo abangabafana lamankazana basendlini yokufundla bagqoke okumhlophe bayathunga imithungo yabo, ukuthunga kuyasiza ukuze baphile ngakho nxa sebekhulile

Abantwana besikolo abagoqela amankazana labafana bahleli endlini yokufundela. Bagqokile impahla ezifananayo ezimhlophe leziyisibhakabhaka. Kukhona ukudla, bathwele lezithelo zangekhaya abaziphiwe zona ezelapha imikhuhlane emizimbeni.

Ekolitshini emfundweni yaphezulu abafana lamankazana bafundiswa ngokumele bakwenze umabefika emafemu omunye wabo ngumbalisi wabo, uyabancedisa ukuze benze ngendlela efaneleyo.

Abantu besilisa balomsebenzi abawenzayo owokwakha. Kungabe besakha indlu kungabe besakha uthango lomuzi esilungwini, bagqoke okwesibhakabhaka kuthi ke obakhangeleyo yena ugqoke okuluhlaza.

Abafana bagqokile okuyisibhakabhaka, bagqokile njalo umkhombalanga olithanga. Bakhanya besekolitshini lapho abafundela khona imisebenzi, kungabe befundela amagetsi. Bakhanya besebenza ngamaqembu.

Abantwana abangamankazana laba ngabafana abemfundo yesikolo saphezudlwana bafunda bekhangele kuzigxingi mfanekiso bayazithanda lezi izifundo ngoba bayenelisa ukubona okwenzakala kwamanye amazwe.

Abantwana abangamankazana labafana abafunda eKolitshini yemfundo yaphezulu. Bafundela ukulungisa izigxingi. Abanye bagqoke okuyisibhakabhaka abanye bagqoke okulithanga.

Lapha kusesikolo ,emfundweni yaphezulu, abantwana bayafundiswa ngezigxingi mfanekiso .Kukhona umbalisi obancedisayo ugqoke okulithanga. Abantwana bayayithanda imisebenzi abayibonayo kuzigxingini mfanekiso, iyabakhuthaza kakhulu.

Abafana ababili abafunda ekolitshini, bafundela ukulungisa izinto zegetsi. Bayalungisa izigxingimfanekiso, bayalungisa omabonakude, bayalungisa zonke nje izigxingi ezisetshenziswayo.

Abantwana bemfundo yangaphezulu abagqoke ngokufanayo amayembe amhlophe. Kukhona njalo umbalisi phambi kwabo. Abanye abantwana baphakamise izandla mhlawumbe babuzwe umbuzo ngumbalisi.

Leyi yindawo yokufundela eyesigaba sokuqala emfundweni yangaphansi. Abantwana bafunda ngokuhlabelela langemifanekiso, langokudweba njalo bayathakazelela ukufunda. Ababalisi balomusa kakhulu ebantwaneni abancinyane.

Endlini yokulaliswa kwezigulane kulabodokotela labongikazi bayancedisana ukuba baphe izigulane ngokufaneleyo amaphilisi lemithi lamajekiseni lokhu kwenzelwa ukuba basile besebebuyela emakhaya.

Lapho kubonakala obaba ababili lezihlalo .Lezi zihlalo zikhanya zisesezintsha zingabe ziqedwa kuyenziwa. Zingabe ziyenziwe libanga labantwana bemfundo yangaphezulu kumbe abasemakolitshini.

Kulabantwana abemi ngemizila lemizila, kungabe kuyimfundo yangaphansi kumbe eyangaphezulu. Bagqokile okufananayo phezulu langaphansi. Kube labantwana abamelele ukuba bangene badlale ibhola. Kungabe kulibhola lokuqaga kumbe ibhola lenyawo.

Laba ngabantwana bemfundo yaphezulu. Bagqokile okuyisibhakabhaka okufanayo bahleli ngamaqembu atshiyetshiyeneyo. Kukhona intaba ekhanya bucwadlana.

Kulezimota ezintathu ezikhanya zihamba. Leyi indawo ikhanya iyindawo yokufundela eyebanga laphezulu. Abanye abantwana bakhanya bayadlala , abanye abantwana bakhanya bayaphuma endlini yokufundela.

Abantwana besikolo bemfundo yangaphezulu bahleli ngaphansi kwezihlahla bagqoke amayembe afananayo ayisibhakabhaka, phambi kwabo kumi umuntu owesifazana okhanya ebafundisa engabe ebafundisa ngokugeza, angabe ebafundisa ngofunda, angabe ebafundisa ngokuzisebenzela ngezandla zabo.

Ibhakane elimhlophe litshengisa isikolo semfundo yaphezudlwane, lapho abantwana abangamankazana labafana bayenelisa ukufunda izilimo, befunde ukulungiswa kokudla, bafunde ukulungiswa kwezimali.

Lapha kubonakala abantwana abangabafana labangamankazana, abemfundo yaphezulu, bamile ngemizila eqondileyo. Kungabe befundiswa ukuhlabela, kungabe befundiswa ukuziphatha, kungabe befundiswa ukuthomba. Kukhona njalo abantwana abancinyane abagqoke okulithanga .

Isikolo semfundo yaphezulu lapho okufunda khona amankazana labafana. Abanye bakhona bayabe sebethombile , kukhona isango eliyisibhakabhaka elihle kulotshiwe ngamabala amakhulu ibizo lesikolo.

Abantwana abakhanya bengabafana abemfundo yebanga laphezulu bafunda ngezigxingi mfanekiso, omunye lomunye ukhanya ulogxingi mfanekiso wakhe kukhanya bayabhala futhi ezingwalweni zabo.

Abantwana besikolo bathe gwaqa kulabafana lamankazana bagqokile amayembe amhlophe bangabe befundiswa ngokuziphatha befundiswa ngokudla befundiswa ngokuzivikela engozini zomgwaqo bangabe befundiswa ngokuziphatha kwentanga yabo bangabe befundiswa ngemisebenzi abangayenza nxa sebekhulile.

Lowu kungaba kungumbalisi kumbe umntwana wesikolo emfundweni yaphezulu obhala emdulini. Kukhanya ebhala ngokwezinombolo. Kwandile kakhulu ukuba abafundi bafunde ngokubhala emdulini lapho umbalisi uyabe ekhona ekhangele ukuba kwenziwa akutshileyo na.

Kusendlini yokufundela kwebanga laphezulu. Abantwana abangabafana lamankazana bagqokile ngokufanayo amayembe amhlophe. Omi phambi kwabo kungabe kungu mbalisi wabo ebafundisa isifundo esithize.

Laba ababili amankazana, akhanya angawemfundo yebanga laphezulu bagqoke izihlangu ezifanayo leziketi ezifanayo.

Umduli lowu ubhalwe umhloliso, abantwana kumele babhale okuqondileyo besebhambisa umbalisi. Umduli lowu uyacitsheka ngelembu loba amanzi.

Abantwana besikolo bemfundo yaphezulu abangama nkazana labafana bahlezi ngaphansi kwezihlahla bagqoke amayembe ayisibhakabhaka bayafundiswa, bafundiswa ngokudla ngokugqoka lango kuziphatha kahle.

Isikolo semfundo yaphezudlwana kwakhiwe kakuhle kulezitulo zokuhlala ezilithanga leziyisibhakabhaka lapha abantwana bayafunda baphiwe imihloliso ebadlulisela phezulu ukuyofundela imisebenzi etshiyeneyo.

Abantwana abangafana labangamankazana abagqoke okumhlophe ngabesikolo semfundo yaphezudlwana , phambili kulababalisi abafundisa ngezifundo zabo bebafundisa ukukhuthalela izifundo lokuzivikela emkhuhlaneni ememethekayo

Lolu lugwalo lwemfundo yangaphezulu ezikolweni ugwalo lolu luyasiza ebantwaneni bayayenelisa ukuzibalela bebodwa, ugwalo lolu ngolwemithi uma umntwana eqinisa ukufunda lolu gwalo eloncedo lombalisi uyenelisa ukuba abe ngudokotela.

Esikolo semfundweni yaphezudlwana. Emdulwini wendlu yokufundela kulotshiwe ukuba umuntu angakhangeli lapho awe khona kodwa akhangele lapho atshelele khona. Lokhu kwenzelwa ukuba abantwana bafunde ngamandla.

Kusikolweni semfundweni yaphezulu abantwana besikolo abangabafana lamankazana babuthene bagqokile izigqoko ezimhlophe leziyisibhakabhaka kulababalisi phambi kwabo kungabe kusekuseni ngezikhathi zokubuthana betshelwa iziqondiso zonke.

Abantwana besikolo bemfundo yaphezudlwana bagada ibhasi bathwele izikhwama. Bagqoke izimpahla ezifananayo bangabe besiyafunda ngokuthize kweyinye indawo.

Abantwana besikolo senfundo yaphezudlwana ,bahleli bagqoke amahembe amhlophe. Bafunda ngesigxingi mfanekiso Sona esikhangele emdulini ,ukuba babone kakuhle konke okumele bakufunde bakuzwisise .

Abantwana besikolo bemfundo yaphezulu bagqoke izigqoko ezifananayo phezulu ezimhlophe ,bathwele izingwalo eziyisibhakabhaka . Bahlabela ingoma yesizwe bekhangele ezingwaleni zabo.

Abantwana besikolo okugoqela amankazana labafana, bagqokile izigqoko ezifanayo, amayembe amhlophe amanye ayi sibhakabhaka, kumile phambili umuntu okhanya ekhuluma labo engabe ebafundisa ngokuthize ukuzigcina, ukugeza, ukugqoka

Lesi yisikolo sebanga laphezulu okufunda khona abantwana abasebezakuyafundela imisebenzi yokusebenza. Kukhona amantombazane amabili agqoke ngokufanayo okuluhlaza abahambayo.

Leli isango elikhulu ngelesikolo semfundo yaphezulu lapho okufunda khona amankazana labafana asebethombile labanye abaseduze lokuthomba bayafundiswa futhi imisebenzi eyezandla enjengokuthunga lokubaza

Umfana wemfundo yangaphezudlwana umi phambi kwequba labantu ukhanya ekhuluma ngodaba oluthile olungabe kungabe kuyimikhuhlane, kungaba kuyikufundisana ngokuziphatha.

Isikolo semfundo yaphezulu, abantwana baqonda esikolo, amankazana labafana. Babhabhule izikhwama zokufaka izingwalo zabo, bagqoke ngokufanayo, okumhlophe phezulu.

Abantwana abagoqela abafana lamankazana bagqokile okumnyama lokumhlophe okufanayo bayahlabelela phambili. Kukhona phambili umholi wabo obahlabelisayo.

Abantwana besikolo abagqoke izigqoko zokufunda eziyisibhakabhaka kukhanya ukhona owesifazana obafundisa ngokuthile laba bantwana ngabebanga laphezulu emfundweni.

Esikolo semfundo yaphezudlwana umbalisi uyaloba emdulwini uloba umsebenzi wabantwana okumele bawubhale besebe hambisa izingwalo zabo kumbalisi ebe sethwebula.

Umntwana okhanya engumfana ugqokile izigqoko zakhe zokudlala. Wathwala isikhwama sakhe esibomvu esingabe silomphako phakathi kumbe izingwalo zakhe zokufunda.

Uthango olutshengiswayo olusekele indlela okuhamba khona abantu loba izimota, kuthi emaceleni kube lezindlu ezingabe zihlala abantu kumbe kungabe kufundela kufundela abantu kungabe kusekolitshini elikhulu kumbe elincinyane.

Leyi yiyo indlu yabafundi esikolo semfundo yaphezulu, okufundelwa khona imisebenzi etshiyeneyo. Kulemibheda, kulezikhwama , kulezigqoko. Abantwana bahlala ngokuthula langokuhlalisana, besizana kukho konke.

La kusekolitshini enfundweni yangaphezulu lapha kukhona owesifazana ogqokile okokuzivikela kulalemitshina etshiyetshiyeneyo eyenza imsebenzi ehlukeneyo. Ugqokile isigciko ekhanda, wagqoka isigciko emakhaleni, wagqoka isigciko ezandleni lasenyaweni.

Leyi yindlu yokuhlala komntwana ofunda isikolo semfundo yaphezulu osefundela imisebenzi, kulesigxingi sokwenza izifundo zesikolo, kuletafula yokutshisa impahla lesitulo sokuhlala

Leyi yindawo yemfundo yangaphezulu lapho abantu abafundela khona ukwenza imisebenzi ehlukehlukeneyo ethize, abanye bafundela ukuba ngomongikazi abanye bafundela ukuba ngamadokotela abanye bafundela ukuba ngababalisi abanye befundela ukuba ngomanjinela abanye befundela ukuba ngabantu.

Leyi yindlu yomntwana ofunda emfundweni yaphezulu. Kulombeda wokulala lempahla zikhona emdulini. Kulogetsi lapha abaxhuma khona omakhalekhukhwini babo lezigxingi mfanekiso.

Amakhabothi ayisibhakabhaka okuhlangene lokumhlophe lokumnyamanyana kukhona amagabha alemithi etshiyetshiyeneyo lapha kukhanya yimfundo yangaphezulu eyabantu abafundela imisebenzi etshiyetshiyeneyo ukuze bancedise isizwe.

Ukuhlala kwabantu abasebangeni lemfundo yaphezulu, abafundela imisebenzi. Kulemibheda yokulala. Kuletafula lezihlalo zokuthi nxa bebhalabhala, lokubala kwabo kubelula.

Lesi yisikolo semfundo yaphezulu okutholakala abantu abafundela imisebenzi etshiye tshiyeneyo. Abanye bafundela ukuba ngababalisi, abanye ngomongikazi abanye ngodokotela abanye ngomanjinela abanye bafundela ukudweba.

Esikolo semfundweni yaphezulu lapha abantwana abafundela khona imisebenzi, ehlukeneyo kwakhiwa kakhulukazi kukhona izindlu zokufundela ezinhle eziyisilungu, kukhona lezindlu zokuhlala abantwana lazo ziyabukela.

isikolo semfundo yaphezulu lapho abantu abafundela khona imisebenzi ehlukeneyo kukhona njalo ukuthi abagogekileyo bangene endlini yokufundela ngendlela engcono

Kusemfundweni yangaphezulu lapha. Kulabantu abakhanya behamba, abesilisa labesifazane. Abafunda lapha bayabe sebefundela imisebenzi. Abanye bathi bangaqeda basebenze ezibhedlela abanye basebenze ezikolo abanye basebenze emigwaqweni.

Isikolo semfundo yaphezulu sihle sakhiwe kakuhle kulotshani obuluhlaza obulinganayo yindawo okufundelwa khona imisebenzi eyehlukeneyo enjengobudokotela, ubumongikazi, ukubalisa, ukukhanda.

Leyi yindlu yokufundela elecansi eliyisibhakabhaka. Kukhona izigxingi mfanekiso ezinengi ezokufunda kwabantwana njalo zona zicitshiwe. Inhle kakhulu njalo kuhlanzekile.

Esikolo semfundo yaphezulu yikho lapho okutholakala khona abantu abafundela imisebenzi etshiyetshiyeneyo. Abanye bayabe bezasebenza ema bhanga, abanye basebenze ezibhedlela, abanye basebenze ezikolo.

Esikolo semfundweni yaphezulu likhoma iphetshana elisemdulwini elitshengisa ukuba abafundi kumele babhadale njani ukuze bafunde kakuhle kuntshengiswa lamabizo ebhanga lezikhathi zokubhadala

Lapha kusesikolo kumfundo yaphezulu okufundelwa khona imisebenzi kusendlini yokuhlala ngabafundi kukhona impahla abazigqokayo nxa besiyafunda

Esikolo semfundweni yaphezulu okufundelwa khona imisebenzi etshiyeneyo kulezigxingi ezinhle ezinengi nengi ezincedisa ukufunda kwabo ezinye zikhanyisa emdulwini amabala ezinye ngezokuthi bazwe ngendlebe njalo kulezihlalo ezinhle.

Leyi yindlu yokufundela ekolitshini, lapha abantu abafika khona bezofunda ukufundela imisebenzi ethize , kulemitshina emibalwa ebancedisa ukufunda, befunda ukuba bayesebenza phandle ngendlela abafundiswe ngayo, imitshina leyi ixhunyiwe emidulini

Le yindlu yokufundela kusikolo sebanga laphezulu lapho abantu abafundela khona imisebenzi etshiyetshiyeneyo. Lindlu ifundela odokotela labomongikazi befunda ngezingxingi zokwelapha.

Leyi yindawo yokulala kwezigulane lapho behlalisiwe esibhedlela . Kulemibheda kulalendawo yokugezela izandla. Indawo leyi ikhanya ihlanzekile kakhulu

Isikolo semfundo yangaphezulu lapho abantu abafundela khona imisebenzi etshiye tshiyeneyo enjengoku baza enjengoku thunga ukuba ngodokotela labomongikazi lababalisi.

Indawo le yisikolo semfundo yaphezulu. Abantu abafunda lapha bafundela imisebenzi ehlukeneyo enjengokuba ngumanjinela, ngudokotela, ngumongikazi, ngumbalisi lokusebenza emabhanga.

Isikolo semfundo yaphezulu sihle kakhulu, kwakhiwe isilungu. Kulalapho okungamelanga bafake khona izimota zabo. Kufundelwa imisebenzi eyehlukeneyo, njengokubalisa, loukuba ngudokotela, lokuba ngumanjinela.

Indawo yokufunda imfundo yangaphezulu okungaba kulikolitshi lapho abantu abafundela khona imisebenzi etshiyetshiyeneyo . Kukhona labagogekileyo bayafunda emfundweni ephezulu ukuba baziphathise labo.

Leyindawo yemfundo yangaphezulu okutholakala khona ontanga asebekhulile abafundela imisebenzi ehlukeneyo. Abanye bayabe befundela ukuba ngomongikazi ,abanye befundela ukuba ngoDokotela ,abanye befundela ukuba ngababalisi ,abanye bafundela ukuba ngomanjinela.

Isikolo semfundo yaphezulu esecatholika elizweni le Rwanda sibhaliwe kubhakane elimhlophe lapho kufunda khona abantu abafundela imisebenzi etshiyeneyo enjengobudokotela ubumomgokazi lokuba ngumbalisi